Ente eyemereire aha rubaju rw'oruguuto eine amahembe maraingwa aha nyuma yaayo hariho akaju, naha rubaju hariho oruguuto, naha buseeri bw'oruguuto hariho enju ziine enyingi zisigiise erangi erikutukura.

Eizooba ririyo nirirenga riine erangi ya kineekye n'amaizi gaine erangi ya kineekye n'erikwiragura n'ahaiguru haine ebicu by'erangi erikwiragura nana erangi ya kineekye eizooba nirireebukaho ekicweka

Ekirabyo kiine erangi ya kinekye kiine n'erikwiragura kiine n'eipapa ry'erangi ya kijubwe hariho nana omwirima mwingi aha nyima yakyo

Omuntu otarikureebeka aha maisho ayemereire ahaiguru y'amabaare. Amabaare gaine erangi erikwiragura, hariho nana amaizi gariyo nigataraka ahaiguru, gaine erangi erikwera. N'enyanja mpango eine amaizi g'erangi ya bururu.

Embogo ishatu zemereire omu kishaka ziine amahembe gakyikami nizishushana na n'ente zoona ziine ebitaka aha mugongo aha rubaju hariho ekishaka kihango.

Enguuto nyingi zirikurabanarabanamu emotoka zirimu nizigyenda hariho nana ebishaka biri haihi n'oruguuto nana enju nyingi ezihetooreire, ezimwe ziine amabaati garikutukura, ezimwe ziine amabaati garikwera

Abantu baingi berundanire hamwe abamwe bashutami omu bugari abandi bemereire hariho n'emotoka ezemereire hariho n'omuzeeyi bariyo nibamusindika omu kagaari omu maisho gaabo haribo egaari.

Omutsigazi ajwaire akakokoro karikwiragura aha munwa. Ajwaire n'esati y'emikono miringwa, nayiragura, aine n'ishokye ringi omu mutwe ayemereire aha dirisa.

Empundu eshutami ahansi y'ekiti eine enyindo zirikwiragura n'amasiho garikwiragura n'obwoya burikwiragura nana ebiti ebigishangiire biine erangi ya kinyaatsi.

Omushaija atarikureebeka aha maisho ajwaire empare yamagyema magufu ajwaire n'esaati y'emikono miraingwa akwaitse n'ekyooma omu ngaro eri ahu omushana gurikureterwa, omushana gwiine rangi ya kinekye.

Omushaija arikureebeka ekicweka eky'omugongo gwonka ajwaire esaati erikwiragura n'empare erikwiragura akwaiste eirobo omu ngaro. Hariho n'amaizi mingi n'ebingonzi.

Emyenda y'ebika bibiri ehanikire hamwe hariho ekanju eineho n'ekooti erikwiragura hariho na gomesi eineho n'omweko gwayo gurikwiragura hariho n'ekaito ziri omu maisho g'ekanju.

Emyenda mingi erundaniire hamwe, harimu ebiteteeyi harimu nana ebikohe, harimu nana enkofiira, harimu nana ekibumbe ky'enjojo, hariho nana amahembe agari aha rubaju hariho nana ebishushani.

Omwana ajwaire ekiteteyi kiri kutukura. Enyima yeye hariho amakara agarunzire aha kadeeya. Hariho n'abashaija babiri bashutami aha katebe. Omu maisho gaabo hariho omwana natambura.

Abaana baingi bashutami omu kibiina buri omwe aine entebe yeye baine ebitabo aha ntebe ,bajwaire esaati zirikwera nana aboojo bajwaire empare zirikwiragura ,abishiki biine ebiteteeya birikwiragura

Enju ibiri ziri hamwe, emwe eshakaize ebinyaatsi, endiijo eshakaize amabaati, emwe eine orwigi rw'ebiti endiijo eine orwigi rw'ebibaati zoona zihomiise eitaka